as farmer wey i be i dey always thank God for the plenty i harvest because i believe sey na God makeam possible for me to fit plant and harvest wetin i plant and wetin i harvest go dey okay to give me and my family wetin we really need to survive farmers dey always happy when dem harvest plenty tings from their farm and dem dey always show God and any other ting wey dem believe sey help dem sey dem really like wetin dem do dem fit do this one when dem dey pray do festivals to show wetin dem harvest andwen dem dey give offering to dey thank God or other tings wey people believe when dem harvest plenty tings for their farm no be today e start before before for egypt dem dey always worship Orsyris wey dem believe sey na him be their God of harvest wey bless wetin dem plant through the plenty water wey dey come from the river nile today too farmers never change dem still dey do different tings to show sey dem happy wen dem harvest plenty tings dem happy for the rain sun and good soil wey help them fit harvest plenty tings from the farm dem dey see am as reward from God or from nature for their hard work wey dem dey do as dem take time plant weed wetin dem plant and make sure sey the ting grow well so harvest time na really happy time for farmers especially when dem harvest plenty plenty tings from their farm e dey really sweet dem no be small and na dis happiness be the number one ting wey dey push dem to always praise and give thanks to person wey dem feel sey make all this one possible e fit be God e fit be any other ting wey dem believe sey na him dey help dem so all the glory the honour the praise and thanks wey farmers dey get when they harvest plenty tings from their farm the make dem happy and this one dey make dem to thank God for any other supreme being wey dem believe.

Yam, na one of the ancestry crop of Igbo people. E get big value and e dey very important to Igbo people. No wonder dem dey call am the “king crop”. Dem dey really respect am and people really sabi am well well sotey dem dey do festival for am. Dem dey call the festival “Iri ji”. For this festival, people dey gather together, dem go do sacrifice, to tell their gods “thank you” for blessing their land to produce plenty yam. Den, dem go start the main celebration. Dem go chop, dem go dance and dem go enjoy their self. Na one big cultural festival be dis oo. Yam stand for strength amd power wey igbo people link to men wey get strength. Dem dey see yam as man crop and man thing wey stand for authority. No wonder e no get any important occasion wey Igbo people dey do wey dem no go show yam or chop yam. Igbo people no dey play with marriage. Na im make dey no fit do marriage without yam. because of wetin yam stand for. Dem get other type of yam like cocoyam and wateryam wey dem dey see as support to yam just as wife dey support her husband. Before before, to get yam barn na big achievement. and because of dis one, na only man dem dey allow to plant yam. But things don change for most part of Igbo land and dey don dey allow women to plant and harvest yam now. For some part of Igbo land, dem dey allow women to plant and harvest coco yam, water yam and cassava but dem no dey allow dem to harvest to plant or to harvest yam wey be the king of crop. Plenty things don happen wey make things be like that. One of dem na the story of one woman wey dem dey call Mbula. Dis woman see one creature wey get magic power wit? wey carry two yams for im hand. As she see dis thing, e really make her fear sotey she come run go see one native doctor, to find out the meaning of wetin she see since she never see dis kain thing before. The native doctor tell her to kill and bury her first pikin for inside the farm. The woman no get the mind to kill her own pikin, so she kill and bury her house girl instead of her own pikin. The native doctor tell her to wait eight days and her farm go start to produce the same yam wey she see dat creature carry for hand. After eight days, she go her farm but she no see the yam instead she see water yam. Dis one really pain her. As she come go back go meet the native doctor, the native doctor come tell her say dis one happen because she no do wetin dem tell her to do, as she sacrifice her house girl instead of her own pikin. Still that time, dem dey see water yam as something wey concern woman. Dey also believe say, na man later do wetin the native doctor talk and na im the god bless wit the real yam wey be the king crop.

A legacy wey dey connect with past to the present strength and better understanding of our culture and wetin pipu know us with. No be just to remember the crops we dey talk about but things wey we know, our tradition and story wey concern how we dey plant dos crops and how we dey eat or use dem. All des ones go help future generation to know sey dem belong somewhere and dem be part of a culture wey dey continue even for world wey things dey change quick quick. Now, make we break down everything we don talk into five. One. To connect the past. Ancestral crops dey provide better rope wey dey join the past to the present and future. E dey allow future generation, so dey pipu wey dem go later born come dis world to connect with their heritage and culture. And do wetin their papa papa dem and mama mama dem dem do when dem dey alive. Two. To show strength. Ancestral crops dey grow well most times for local soil and environment wey people really sabi sey dem dey grow best plant dere. Dis environment get better condition wey go make dis crops grow well even when whether or climate condition change and dis one go help comot food scarcity wahala. Three. To show where we from. Dis ancestral crop go help us go help future generation know where dem from. Help dem get and know the traditions, the knowledge and stories wey dos food from the crop dey teach. Four. Ancestral knowledge. To plant dis crop mean sey, we go use some kind special skills and des skills or styles no start today. E start with our ancestor and e continue like dat till our time. And e go continue like dat dey go. Dis one show the rich knowledge and experience wey we don gather from our ancestors. Five. Message for general for future generation. Ancestral crops dey pass message to future generation sey na their work to care for the environment. And do everything dem fit do to make sure sey dem protect des crops for other generations after dem to meet.